Kasuwa cike da mutane kowa yana hada hadan sa kowa yana abun da ke gabansa. Wasu sun zo ne domin su siya wasu sun zo ne domin su sayar, waɗanda ke sayarwa suna zaune gaban hajojinsu suna jiran masu saye su zo, masu saye kuma sukan zagaya kasuwa domin suga abida ya yi masu in suka gani sai kuma bi, su tafi wani wuri wanɗa ke da irin wannan abun domin su duba. Bayan sun duba sai su yanke shawaran cewa wane ya kamata su saya? Mutane kasuwa wadanda suka zo siyan abu sukan tambaya abubuwa iri ɗaya wurare dabam dabam domin su kwatanta kuɗin suga wane yafi arha? In suka kwatantan suka ga wanda ya fi arha bayan sun tambaya wurare dabam dabam sai su dawo wurin suka gana yafi arha sai su saya. Wasu kuma sun gama suna tafiya, wasu kuma lokacin suke shigowa, wasu kuma suna tsaye domin su jira wa’inda ke neman buƙatansu kila su ɗaukan musu kaya bayan sun saya wasu kuma lokacin suke shigowa kasuwa. A kasuwa dai kowa yana abun da yike gabansa balle irin kasuwa wacce ta cika, rannan kasuwa kenen kaman irin wannan kowa abun dake gabansa shi yake yi daga ƙarshe mutum ya yanke hukuncin abinda yake so, wasu sukan zo ne domin saya wasu kuma suka zo ne kawai domin su tambaya kuɗi daga ba kila ko kuma bayan wani lokaci su dawo su sai wannan abun.

Mace a tsaye, ga dukkan alamu wannan tsayuwan tayi ta ne tana shirin ɗaukan hoto. Mata sukan yi irin wannan shiga domin irin wasu shagululuwa da suke da su, shagululukan sun haɗa da bikin aure, bikin haihuwa ko kuma biki domin zagayowar wata rana mai mahimmanci. Wannan mata tana sanye da kaya ne wanda ake kira anko. Anko kaya ne waɗanda kawayen amarya suka fi sawa, zasu sa kaya iri ɗaya, dinkin zai iya kasancewa daban-daban amma dai kayan iri ɗaya ne, abu iri ɗaya suke sawa. Sannan ɗankwali da take saya shima yana cikin abubuwan dake da mahimmanci, wanda yawanci masu zuwa biki na aure suke sawa. Sukan sa kaya iri ɗaya komai iri ɗaya domin taya yar uwarsu ko kuma abokiyar su wannan mai mahimmanci da suke da ita. Wasu mata kuma sukan samu lokaci ne kawai su sa irin kaya masu kyau irin domin su je su yi hoto su ajiye saboda tarihi, amma dai mafi yawancin abin da yafi faruwa shine mata sukan sa irin waɗannan kaya domin su je biki. A Hausa ana kiran waɗannan kayayyakin da anko, kaya ne waɗanda mata zasu sa iri ɗaya, kawayen amarya kenan su sa iri ɗaya domin su taya yar uwarsu murnan wannan rana da suke da ita.

Yaro yana rarrafe, rararrafe abu ne wanda yara ke yi lokacin da suka fara ƙwari, rarrafe yana da matuƙar mahinmanci cikin abubuwan da yara ke yi domin lokacin da yaro ya fara rarrahe an san cewa yaro ya fara kwari. Ka ga sukan fara rarrafe ne yayin ɗan lokaci da haihuwnsu watanni sukan ɗauka kafun su fara rarrafe, yaro yakan fara zama bayan ya fara iya zama bayan ya fara iya zama sannan se ya fara yin abun da ake ce ma rarrafe, ‘yan uwa da abokan arziki sukan yi matuƙar farin ciki da murna lokacin da aka ga yaro cewa ya fara rarrafe; saboda rashin rarrafe da yaro ba ƙaramin illa ba ce. Ba ze iya kasance yaro na da wata musakanta har lokacin yana da ɗan tsayayye, amma be fara rarrafe ba, yana cikin dalilin da kan sa mutane su yi farin ciki su ji daɗi lokacin da yaron su ya fara rarrahe saboda sun san cewa yanzu daga rarrahe yaro ze fara iya miƙewa daga nan kuma ze fara iya tattakawa; to yaro yayi ƙwari, yaro ya girma. Rarrafe yana da matuƙar mahinmanci kuma lokacin rarrafe ne gwiwowin yaro yake baƙi wanda har ya girma yakan mutu wannan baƙin na nan a ƙafansa, saboda rarrafen da ya yi ya goga ƙafan shi ne a ƙasa har abun ya zama wani irin miki, wanda ze zama ze kasance tare da shi wanda duk wani babba wanda ya yi rurrufe ze kasance tare da shi.

Tafiya farko, tafiyar farko ga yaro ita ce farko da yara ke yi bayan sun gama rarrafe sun fara iya taɓa wani abu sannan su miƙe, yaro na fara iya miƙewa ya yi tsaye na wani lokaci akan yi matukar farinciki da murna lokacin da yaro ya miƙe tsaye. To, amman bayan ya miƙe tsaye kuma mutane su kan so su ga cewa yaro ya fara zura kafan shi yana tafiya kaman yanda manya ke tafiya, duk da tafiyar ba kamar yanda na manya take ba, saboda yaro yakan zura kafan shi ya yi tafiya kaman mutum da babba ya yi irin wannan tafiyan akan ce an ya wannan lafiya yake yana da masakanta. Kenan, amma yaro lokacin da ya fara miƙewa sannan ya fara tafiya mutane su kan yi matuƙar mahimmanci shi ake ce ma koyan tafiya. Akwai abubuwan da ake amfani da su domin wurin taimaka ma yara domin tafiyarsu na farko mutane sukan ji daɗi lokacin da suka ga yaro ya fara tafiya, wanda ya fara ganin yaro ya zira kafan shi cikin murna yakan gaya ma sauran cewa na fa ga wane da kafan shi ya fara tafiya. Tom daga lokacin kowa zai fara sa ido shi ma yana so ya ga wannan abu wanda yake cike da al’ajabi wato shi ne tafiyar yaro ta farko, tafiya ta yan koyo mukan kira wannan tafiyan a Hausance tatatata. Haka ake ce ma yaro in yaro ya miƙe za a zira hannu ana cewa kaman ana za a ba shi wani abu ya zo, to hakan wataran sai a ga yaro ya taka ɗaya biyu ya faɗi akan ji daɗi sosai in hakan ta faru.

Mukan kira wannan da suna gunki ko mutun-mutumi abin da ake ce ma gunki ko mutun-mutumi shi ne duk wani sassaƙa da za ku gani ko kuma wani abu da za ai amfani da ƙasa domin a yi wanda ke kama da mutun. Amma ba mutun ba ne a kan yi shi ne domin a martaba wasu manyan mutane waɗanda suka kawo wani cigaba ko wani abu na a zo a gani, akan yi mutun-mutumin su ne domin ko bayan ba sunan a kan yi dawowa duk lokacin da aka ga wannan gunki ko mutunmutumi a tuna da su ko abin da da mahinmancinsu ko irin gudunmuwa da suka ba da. Garuruwa sukan yi irin wannan abun ne domin tunawa da manyan mutanensu to kaman haka wannan mutunmutumi da yake benin shi ma an yi shi ne domin a girmama wani mutun ko a martaba wani mutun wanda ya kawo wani ci gaba ko kuma wani abun azo a gani wannan sarki ne a Benin sarki an yi wannan gunkin ne domin a girmamashi domin waɗanda ba su gan shi ba na baya in suka zo ko bayan ya mutu suma su gan shi akan yi wannan abun ne wa sarakuna, manyan mutane, attajirai da wasu mutanen azo a gani shi ake kira gunki a Hausance ko kuma sassaƙa na mutun-mutumi. Akan yi sa ne sak kaman wancan mutumin yadda ko babu shi ga wani abu me kama da shi wanda za a dinga gani a tuna da shi a yi me addu’o’i ko kuma fatan alheri, mutane sukan zo daga garuruwa daga wuraren nesa kwai su ga wannan mutumin domin kuma su ba da girmawansu ga wannan mutumin da irin cigaban da ya kawo a wata harka ko wasu abubuwan.

Shagon kafinta. Kafinta aiki ne mai matuƙar mahimmanci. Kafinta yana cikin ayyuka waɗanda suke da tarihi ƙwarai kuma suka dade, kuma duk wani abu wanda suka shafi gida, ko kuma mazauni, ko kuma abun da ya shafi inda mutane ke rayuwa, dole sai ka iske aikin kafinta. Kafinta na da matuƙar muhimmanci saboda kujerun da muke zaune da su teburin da muke amfani da su duk akan yi su ne ta aikin kafinta. Kuma akan yi shi ne daga shagon kafinta, a shigo da su da gidan da muke zaune, ko kuma inda muke aiki. Aikin kafinta yana da matuƙar muhimmanci akan yi aikin kafinta ne ta amfani da katakaiya, da ƙusa. Mutum zai iya tsara duk wani abun da yake so ya tsara ta amfani da katakaiya, sannan sai ya ɗaure su ko kuma ya haɗa waɗannan katakaiya ta buga ƙusa ga katakon nan. Duk katakon da aka buga ma kusa dai dai yakan tsaya hakanan yadda ake son shi. To shagon kafinta shago ne wanda ake neman kuɗi da kuma koyan aiki akan tura yara shagon kafinta su je suna taya kafinta aiki suna ganin yadda yake yin aiyuka. Sannan a hankali a hankali suna koyo kafin daga bisani a fara basu katakaiya da ƙusoshi suna haɗa abubuwa ƙanana irin ƙananan kujeru na zama da makamantan su kafin su ƙware, a ba su kushin kushin, da gadaje, da kuma wasu abubuwa masu matuƙar muhimmanci irin kaman ga gida irin silin da kuma katakai dake cikin silin, da kuma buga kwano, da makamantan su. Waɗannan aiyuka duk na kafinta ne.

Mota ɗauke da shanun, wannan mota ita ake kira mota akorikura da Hausa wannan mota akorikura an yi ta ne domin a zuba kaya, bayanta mota ce wanda ke da wurin zaman mutum biyu da mai tuƙi da kuma wanda ke tare da mai tuƙi, baya akan zuba duk kayan da ake so a zuba matuƙar motan za ta ɗauka. Irin wannan motan kuma a nan wurin tana ɗauke da shanu ne, shanu ga dukkan alamu za a je kasuwa da su ko kuma za a je da su mahauta. Mahauta wuri ne da ake sai da shanu domin a siyar da namansu akan ɗauki shanu ne cikin mota domin wurin da za a kai su yana da nisa, saboda inda bai da nisa shanu akan tura su ne a saka su gaba a kora su har a je wannan wuri da ake so a je. Amma in wurin ya kasance wani gari ko kuma wani wuri ne mai tsayi wanda idan aka ce za a kora su gaba a ja su har a kai, su wannan wuri yakan iya ɗaukan lokaci kwarai. To, akan yi amfani da mota, yanayin yawan shanun yanayin girman motan, irin wannan shanun biyu, uku akan yi amfani da motan da ake kira akorikura, irin wannan motan da ke jikin hoto kenan za a ɗauke su a saka su a cikin motan, sannan a tabbatar sun zauna, an lankwashe ƙafafunsu, suna zaune sai a ɗauke su a tuƙa mota a kai su inda ake so a kai su.

Cunkoson motoci. Cunkoson motoci abu ne wanda be da daɗi balle ga matafiya waɗanda ke cikin motoci, saboda cunkoso duk lokacin da motoci suka cunkushe komai ze tsaya tafiya za ta tsaya kuma takan iya ɗaukan lokaci kafun a cigaba. Ba ƙaramin tsaiko take kawo wa ba sanadiyan kawo cunkoson nan shi ne sanadiyar rashin jami’i wanda ze ba motoci hannu da kuma wanda ze tsai da motocin dake tahowa, akan yi amfani da jami’an tsaro ne domin su kula da motocin dake tahowa da kuma motocin da ke tsayawa. Ta sanadiyar haka ze yi wahala a samu cunkoson motoci ga irin manyan mutane da kuma wa’inda suka ci gaba kwarai akan yi amfani da injinansu waɗanda ke ba waɗanda ke cigaba da ba motoci daman wucewa, wanda ke saman wannan layi su cigaba da tafiya waɗanda ke saman wannan layi su tsaya. To, idan a kai haka yakan kawo cigaba kuma yakan kawo rashin cukoson motoci, amma duk lokacin da aka rasa wannan haka mutane dama su kula da tafiyansu wasu da gangar suke tafiya lokacin da be kamata su tafi ba. To, idan wani ya taho wani ya taho a kan samu tsayi to se su tsaya, sun tsai da bayan dake tahowa da kuma wanda ke tsaye. Haka babu me tafiya har se lokacin da aka kawo ƙarken wannan matsala ta cunkushewan motoci.

Gonar rogo. Rogo, rogo abu ne me matuƙar mahinmanci ga mutane saboda a kan sarrafa shi ta hanyoyi da yawa. Abinci ne me matuƙar mahinmanci wanda idan aka sarrafa shi za a iya cin shi lokacin da aka dafa shi lokacin da aka ɗebo shi daga cikin gona ko kuma a kan iya shanya shi, ya bushe sannan a sarrafa shi ya koma gari. Wanda za a iya yin abubbuwa daban-daban ya danganta da irirn yanda mutum ke son shi, rogo yakan fito ne ƙarƙashin ƙasa kamar yanda doya ke fitowa, dankali ke fitowa da sauran shi. Se an tuzge itaciyan gabakiɗaya na rogo, sannan a samu abun da ake ce ma rogo, se a cire shi idan ana so a ƙara shukawa kuma za a ƙara dasa wannan itaciyan da shi ake kira rogo. A Hausance rogo idan muka ce mu faɗi mahinmancin shi za mu iya daɗewa saboda abinci ne me matuƙar mahinmanci, irin waɗannan yanayin rogo ya yi tsada ƙwarai saboda mahinmancin shi da kuma ƙarancin shi. Gonannakin rogo sukan fito ne yakan fito ne duk sau ɗaya, rogo yana buƙatan kulawa kwarai kaman yadda sauran itace ke buƙatan kulawa. Amma ba ya buƙatan taki kwarai da makamantansu, rogo yana da matuƙar mahinmanci.

Wani mai sarautar gargajiya yana gaida sarki. Sarkı yana da matuƙar mahimmanci a gargajiyance kuma sarki akan gaidashi gaisuwa wadda yake gaisuwa tashi ce ta musamman, irin gaisuwa da bakowa ake ma ita ba sai shi sarkı, kuma kowa ya kan gaida sarki saboda sarautan shi tafi ta kowa girma. Masu sarauta ƙanana sukan gaida sarki su kuma mutanen gari sukan gaida masu sarauta ƙanana sannan kuma su gaida sarki kuma kowa da kalan yadda suke gaidashi, amma saboda girman sarauta da sarki yake da ita ita tashi gaisuwan dole ta kasance ta musamman ce, amma tsakanin masu sarauta da masu sarauta tunda akwai girma tsakanin sarautunsu tona wanda sarautanshi take ƙasa shi zai gaida wanda tashi take sama. Don haka wannan mai sarautan gargajiyar tunda sarautanshi ba ta kai girman na sarki ba dole duk inda yaga sarki sai ya gaida sarki duk da shima sauran mutanen garin za su gaida wannan mai sarautan gargajiyan amma in aka zo gaban sarki daga mutanen gari har shi wannan mai sarautan gargajiyan duk za su bada gaisuwansu zuwa ga sarkı saboda shi ne sama a gare su.

Masu sarauta cikin kayansu farare waɗannan masu sarauta suna zaune ne tsakaninsu suna tattaunawa sukan yi irin wannan zama lokacin da suke da abubuwa da za su tattauna tsakaninsu. Wannan tattaunawa za ta iya kasancewa sun yin ta ne ba a fada ba za su sama wuri tsakaninsu a inda suke zama su shaƙata sannan kuma tattauna abu masu mahimmanci abubuwan za su shafi mutane za su iya shafar gari za su iya shafar wani abu muhimmi wanda suke so su tattauna da Sarki kai tsaye ba su ke su fara tattaunawa da sarki kan abun ba dole sai sun tattauna tsakaninsu in sun gama yanke hukunci da shawara to lokacin za su iya zuwa su samu Sarki a tattauna kuma ɗan taron nasu zai iya kasancewa sun zauna domin su yi wata liyafa ko kuma an gayyace su biki ko abu makamancin haka. Waɗannan mutane suna da sarauta ne sai dai kuma sarautar su ba ta kai kankat ba ana nufin ba ta kai sarki ba amma suna da matuƙar mahimmanci a hanyar da suke da kuma mutanen da suke jagoranta.

Yara. Yara manyan gobe inji bahaushe, yara akan kira yaro tun, akan kira mutum yaro tun lokacin daya fara iya tafiya, magana da komai ya fara wayau ake kiran shi wannan yaro ne. Za a ci gaba da kiran mutum yaro har zuwa lokacin daya mallaki hankalinsa. A lokacin da mutum ya mallaki hankalinsa to yanzu shi ba yaro bane ba. Yara babu abinda ke cikin kansu sai wasa, yaro bai jinin cewa tun safe har dare ba a barshi ba abinda yike yi ila wasa, amma dai hakan baza ta yiwu ba dole a jawosu jiki a turasu makaranta a koya musu abubuwa a kwabesu kan wasu abubuwa da suke, in ba haka ba yaro zai tashi ya aza cewa abubuwan da ba’a kwaɓe shi akansu ba daidai ne zai yi wahala kuma daga baya a iya canza su, shiyasa ake tsawatama yara saboda basu da hankali basu san abinda suke yi ba duk abinda suke yi sai wanda aka barsu ko kuma aka koya musu. Lokacin da yaro ye laifi akan tsawata mai akan ce, sai a nuna mai abin nan da ya yi ba haka ya kamata ya yi shi ba sai a nuna mai yadda ake so ya yi shi, gobe idan ya ƙara irin wannan za a ƙara tsawata mai a nuna mai, a hankali a hankali yaro har ya fahimta, daya kara girma kuma ya yi hankali, hankali ya shige shi yanzu baya sahun yara.

Yara tare da mahaifiyarsu zaune a cikin ɗaki, ɗaya na saman jikin mahaifiyarsa, ɗayan kuma yana daga sama ya dahwa mahaifiyarsa. Irin wannan zama akan yi shi ne lokacin da ake cikin nishaɗi, lokacin da ake kallo, ko kuma luke; lokacin da ake ma, mahaifiyar ke ba su labari ko kuma wani abu makamancin haka. Ana zama irin wannan ne mahi yawanci da daddare ko kuma da safe. Lokacin da yara ba su tafi makaranta ba ko kuma lokacin da mahaifiyat take da lokacin yara, lokacin da ta gama duk wasu ayyuka da take yi. To, bayan haka akan zanna a yi nishaɗi yara su yi guje-guje, su hau saman bayan mahaifiyassu, sannan su yi tambayoyi, irin nasu na yara. Mahaifiyassu tana biye masu, kowa yana nishaɗi. Yara da mahaifiyassu, suna buƙatar irin wannan abin su, ta jawo su a jiki, a yi ɗorin waɗannan abubuwan don yana cikin dalilin da ya sa; dalilin da ke sa yara sukan tashi da wayonsu, sun san abin da suke yi, saboda irin wannan zamantakewa da suke yi tare da mahaifiyassu, takan koya masu karatu cikin dubara, takan koya musu abubuwa da yawa cikin sauƙi, ta irin wannan zaman da ake yi.

Yara suna gina kasa. Wannan yara ke gina ƙasa, dalilin da yasa ake gina ƙasa akan gina ƙasa ne domin ayi hanyar ruwa ko kuma idan za a fara ɗaura gini, idan za a fara ɗaura gini akanyi gina ne, idan aka yi gina sai a faro daga cikin ƙasan hakan na nufin wanna gini da za ɗaura a wurin zai ingancin, ana so ye inganci. Ita kuma magudanar ruwa akwai wuraren da ke aje ruwa ga gona ko kuma ga gare, ruwan sukan iya zamowa matsala idan suka ci gaba da taruwa, to ta sanadiyar haka akanyi gina sai ai musu hanya ta inda da ruwan sun zo za su bi cikin sauƙi su fita, ba tare da sun tsaya sun yi wata barna ga wuri ba lafiya lau, in kuma gona ce itama abunda ke faruwa kenen akan yi magudanar ruwan saboda kada ruwan su tsaya cikin gona su cika gona idan ruwa suka yimma gona yawa ya danganta da irin abinda aka shuka ya kan iya kawo cikas yakan iya kawo babban matsala ga wannan shuka da aka yi, to ta sanadiyar haka ake buƙatan a gina rami sannan ayi magudanar ruwa saboda ruwan su wuce cikin sauƙi idan suka sauko ba tare da sun kawo matsala ga gurin ba.

Yara suna wasan riƙe hannu. Wasa abu ne wacce take da matuƙar muhimmanci wurin yara shi yasa in suna wasa za ka ji yaro yana annashuwa, yana kuwa, yana dariya. Ita wasa tana na da amfani ƙwarai yara su yi ta saboda lafiyar ƙwaƙwalwansu, da kuma lafiyan jikinsu. Shiga cikin mutane a yi wasa wanda ta nishadantar yakan ƙara danƙon zumunci tsakanin waɗanan mutane. Yara sukan yi irin waɗannan wasanin ne duk lokacin ya suka samu lokacin. Yaro bai ƙi jinin ko yaushe a bar shi yayi wasa ba, sai dai hakan nan bata yiwuwa. Akwai lokutan da suke yara sukan samu irin wannan lokutan domin su yi wasa. Na ɗaya ya haɗa lokacin makaranta, lokacin makaranta akan tashi tara, ko kuma shan iska. Lokacin da aka tashi shan iskan nan yara sukan yi amfani da wannan lokacin ne domin su nishadantar da kansu, su yi wasanni kala kala, sannan su ji daɗin rayuwansu. To irin wannan wasa tana daga cikin wasannin da yara suke yi su ji daɗi, sannan su yi dariya. Bayan wannan kuma akwai wasanni da yawa sai dai lokacin wasanin ne, lokacin wasanin bayan lokacin makaranta idan aka tashi makaranta yaro yakan tsaya wani lokacin ya yi wasa wanda idan ya dawo gida za a yi mai faɗa a ce mai yasa yayi hakan. Bayan yaro ya dawo daga makaranta ya ci abinci ya yi komai in lokacin zuwa makaranta islama ne zai shirya ya je in kuma ba lokacin bane, za a ba shi wannan lokacin ya ɗan yi wasa da abokanan sa waɗanda suke maƙwabta.

Wasan tuƙa taya, yara suna tuƙa taya. Wasan tuƙa taya tana cikin wasani wanda suke da matuƙar mahimmanci. Yara sukan je inda ake gyaran mashin inda ake gyara taya da makamantasu su roƙi masu gyaran mashin waɗanda suka sani cewa don Allah in akwai tayar da bata da amfani aka gama amfani da ita suna so. Mai taya yakan dauka ya basu waɗanda ya gama amfani dasu, to kowa zai fito da tashi da maraice da kare yana tuƙawa yana bugawa tana tafiya, duk wacce tashi tafi gudu shi ne wanda ya ci wasa, wasu sukan canza har da sukan amfani da kuɗi su sai taya sai dai wa’innan kudi na wasa ne, sukan yi amfani da kudin wasa a sayı taya abu ne wanda suke alfahari dashi. Ina da taya guda uku, nafi kowa taya cikin abokaina abu ne kaman yadda manya suke yi idan suna da mota. Yara sukan yi matukar alfahari da irin wannan wasa, wasa ce wadda suke zuwa wurare da ita kowa zai fito zamu ce to, za a fito su biyar ko su goma ya dangancin yawan da suke dashi sannan su ce za su je anguwa kaza kowa ya fito da tayan shi anjima zamu je anguwa kaza, haka kowa zai fito da tayanshi su jera gunin ban sha’awa kowa yana buga tashi ana tafiya.

yara suna gudu zuwa gida ɗabi’ar yaro ce duk inda zai koma gida yakan koma da gudu saboda wasa ta musu yawa wani lokacin suna cewa idan har ba yaro ɗaya ba ne ba zai ce da an kusa kawowa gida zai ce sai na riga kowa zuwa gida don haka ɗaya zai fara gudu da ya fara gudu sauran za su bi baya su ma su fara gudu saboda kada kowa ya riga su komawa gida da yaro ya shiga gida zai ce shi ne na farko wannan ya ce shi ne na biyu wannan ya ce shi ne na uku wani lokaci kuma yaro yakan yi gudu ne saboda ya yi kewar mamarsa ya ga duk inda ya tafi ya daɗe can don haka da ya kusa kawowa gida zai ruga da gudu ya fara kuwwa yana kiran mahaifiyarsa yana cewa mama mama na dawo gida to haka yara suke yi duk inda suka je idan makaranta ce suka je idan sun dawo idan za su dawo gida suka kusan dawowa gida haka za su yi idan kasuwa suka je idan suka kusa kawowa gida abin da za su ce kenan haka idan gidan ‘yan uwa suka je da gudu sukan dawo saboda wani na son ya riga kowa wani kuma da ya ji an ce haka nan zai ce shi ba za a biyo shi baya ba saboda za a yi mishi dariya a ce an fi shi gudu ya yi na ɓutal kashin ɗwanja kaman yadda yara ke cewa

Yara suna amfani da fanfon tuƙa-tuƙa ko kuma buga-buga, a nan yaran suna anfani da shi ne suna shan ruwa, suna wasa da ruwa sannan kuma za ta iya cewa wanke jikinsu suke yi in sun gama wasanni. Tuƙa-tuƙa abu ne wanda ke matuƙar burge yara ko kuma in ce ruwa abu ne wanda yara suke sha’awar su ga sun yi wasa da su mafiyawanci in har ba a hana yaro ba baƙi jinin ya dinga wasa da ruwa. Jikinsa yana wasanni ba ruwan yaro, wasu kuma masu ɗan wayau daga cikinsu idan suka yi wasa suka gaji in za a koma gida za a zo a buga wannan su je su buga wannan suna sha. Idan suka gama wannan ma su je su buga wa suma su sha, sannan kuma a ƙara bugawa, ana bugawa ruwa na fitowa, su wanke jikinsu saboda suna tsaoran cewa idan suka je gida za ai musu faɗa ne kuna can kuna ta wasan ƙasa kuma kafin ku fita an ce ka da ku sake ku yi wasa cikin ƙasa. Amma kun je, kun yi wasa cikin ƙasa sanadiyyan haka idan yara suna gama wasa, wasu sukan je wajen buga-buga saboda sauƙin da yake da shi da kuma rashin haɗarin da yake da shi, ba kaman rijiya ba da sauransu. To, hakan na nufin cewa lafiya lau, yara za su iya amfani da shi ba tare da wani fargaba ba ko kuma ba tare da an hana su ba, akan hana su ɗaya ne saboda ana tsoran cewa za su iya lalata injinnan na buga-buga. Amma ba saboda haɗarinsa ba kowane abu makamancin shi yana da matuƙar sauƙi wurin buga-buga ‘yan yara ma idan suka taru su biyu za su iya bugawa ‘yan’uwansu su sha, sannan su biya duk wata buƙata da ita ruwan nan.

Ma’aurata suna wasa a waje. Wannan wasa da suke yi ana kiranta ‘yar gala gala, wadda ake jefa dutse sannan a daga kafa ayi tsalle, wasa ce wacce ke da maturƙa kawo nishaɗi, kuma wannan wasa ga ma’auta ba ƙaramin kawo haɗuwar kai zai yi ba da kuma ƙara soyayya da wasanni. To masoyan nan suna da kaya iri ɗaya kuma sun bada lokacinsu domin su yi wasannin wannan ita ake kira da soyayya. Ita wannan wasa mafi yawanci ‘yan mata ne suka fi yinta vvko kuma yara, amma idan har masoya suka yi ta to sun yi ta ne domin nishaɗi su ji daɗi su ƙayatar da kansu, da kuma soyayya. Miji da mata sukan iya yi wasanin duk da suke so, addini ya yardan musu kuma al’ada ta yardan musu, kuma babu duk wanda ya gani sai dai ya yi dariya yasan cewa wadannan masoya suna cike da nishadi da soyayya kuma abinda ya kamata ace duk wasu masoya suna yi kenen. Saboda wasannin irin wadannan suna kawo kara shakuwa kuma suna kara karhin dango na soyayya da abota, kuma abu ne wanda idan suka yi duk za su gaji sannan a koma gida saboda an nishaɗantu.

Tattaunawa, Mutane su kan taru su zanna domin su tattauna. Tattaunawa ya danganta game da abun da za ayi magana akai, amma akan zanna a tattauna ne saboda wani mai mahimmanci, ko kuma wani abu da ake tsarawa, ko kuma wani abu daya faru ake son a tattauna akan shi aga yadda za a yi a shawo kan abun. Abu kuma da ake tsarawa kafin ayi abu mutane sukan haɗa kansu, idan suka haɗa kansu su zo su tattauna, idan aka tattauna sannan ayi yanke hukunci cewa to gaba mun yadda cewa ga abun da zamu yi, takan iya yiwuwa ƙuri’a ce akayi sannan ace to ƙuru’an nan da akayi ta nuna cewa ga hukuncin daya kamata mu ɗauka ko kuma wannan abunda muke so mu yi ya kamata mu barshi saboda ƙuri’a, wanda da suka fi rinjaye sun nuna cewa basu sha’awan aci gaba da abin da ake yi. In kuma wani abu ne wata matsala ta faru kafin abu na farko da ake yi bayan wannan matsalar ta faru akan zanna ne a tattauna ace tom ga abinda ya faru ga dalilin da yasa abun nan ya faru, idan muna so abun nan kada ya ƙara faruwa ko kuma muna so ya ƙara faruwa ga matakin daya kamata ace mun ɗauka nan mun ɗauka. Shi ake cema tattaunawa. Tattaunawa tana da matuƙar mahimmanci saboda za aji ra’ayin mutane mabambanta, kowa zai fadi ra’ayin shi kafin da ƙarshe a kai ga matsaya kwaya ɗaya.

Kare. Kare dabba ce, dabba ce wadda mutane ke mu’amala da ita kwarai, zan iya cewa cikin dabbobi tana cikin dabbobin da mutane suka fi mu’amala da ita bisa ga kowane dabba saboda amfani da ita kare na da amfani kala-kala. Kare na gadi kuma sannan kare na farauta, wasu kuma sukan ajiye kare ne kawai domin saboda sha’awan da suke ma Karen, amma mu nan a ƙasan Hausa mun fi ajiye kare saboda abubuwa guda biyu, farauta da gadi, ana farauta ne da kare tun yana ɗanyaro, ɗanƙarami ake fita da shi daji ana koya me farauta da zai farauci dabbobi, ya yi maza ya kamo dabbobin nan ya riƙe su har ke gidan shi ya zo ya ansa, sannan ya yanke se kuma gadi akan ciwa ce. Kare tun yana ɗan ƙarami ba za a saba me mu’amala da mutane ba, akan rufe shi don haka bai saba da mutane ba. To, duk lokacin da ya ga baƙin mutane yakan yi haushi hakan zai sa mutun mai gida ya taso ya ga shin meke faruwa, wane ne ya zo gida ko kuma mene ne ya zo cikin gidan. To, waɗannan abubuwa guda biyu su aka fi amfani da su da kare, amma dai wasu sukan yi ma’amala da shi kwai, sukan ijiye shi kaman yanda ake ijiye mussa a kiwace shi, a ba shi abinci yana shiga cikin mutane har ya saba da mutane ya zamto cewa wannan kare ya zama na gida kare nagida wanda bai iya farauta ba, sannan bai iya gadi ba saboda abin da ba a koya me kenan ba, wa’yannan guda biyun.

kiɗin ganga kiɗin ganga abu ne wanda yake da matuƙar muhimmanci a al’adance ganga akan kiɗa ta ne lokacin da ake murna farin ciki ko kuma lokacin yaƙi akan yi amfani da ganga lokacin yaƙi ta hanyar ganga ce za a isar da saƙo da abin da ake son sojoji su yi da makamantansu ganga tana da matuƙar muhimmanci a al’adance ƙwarai take da muhimmanci lokacin buki lokacin yaƙi ko kuma in ana so a isar da saƙo kuma kowace al’ada da irin yadda suke kiɗa tasu gangar kuma kowace al’ada da irin kalan gangar da suke amfani da ita lokacin buki akan kiɗa ganga ne mutane su zagaye suna rawa ko kuma lokacin da ake faɗa na gargajiya kokuwa ko kuma makamantansu masu ganga sukan zo su baje kolinsu suna kiɗa ganga suna kirari sai lokacin bukin aure akan kiɗa ganga ƙwarai domin taya ma’aurata murna da nishaɗantar da waɗanda suka zo domin wannan buki ganga na da matuƙar muhimmanci a al’ada

za ta yi tsayi itacen kwakwa za tai tsayi, waɗanda ɗebo su yana da matuƙar wahala, idan kuma itace, iri aka yi amfani dashi wanda e irin na gajerar kwakwa ce to kwakwan da za ta fito za ta wurin kasance ‘yar gajerar kwakwace, wadda ko yaro aka sa zai iya zuwa ya jawo, ya jawo har sai ya kwakwar ta katse daga itaciyarta. Kwakwa gajera tana da matukar mahimmanci saboda sauki na ɗiba da sauƙi na sha’ani ba kamar wan can doguwar ba, wadda haɗarinta zai iya sa mutum ya kucike a samu matsala ya faɗo sanadiyar haka zai iya samun rauni wanda yake ba karami ba.

Sana’a, sana’a abu ce mai matuƙar mahimmanci. Yana yin sana’ar mutane yana yin ci gaban da za su samu kuma yana yin kuɗin da mutum zai riƙa domin magance wasu matsaloli nashi. Sana’a kala kala ce, akwai sana’ar ɗinki, akwai sa’ar kasuwanci, akwai sana’ar wadda take saye da sayarwa ce, kowace sana’a da irin nata ƙalubale da irin nata amfani da kuma irin nata sauƙi. Mutum na zuwa ya koyi sana’a ta hannu ne wajen wadda ya iya, zaka je ka zanna kayi mai aiki, kayi mai bauta na lokaci lokacin da kake yi mai wannan bautan shi kuma yana koyama sirrin sana’at, kafin a dauki wani lokaci kwarai in mutum mai hazaƙa ne zai fahimci ciki da waje na sana’an, bayan lokaci mai gidanshi zai yaye shi bayan an tabbata ya iya, idan mai gidan shi ya yaye shi ton yanzu yana zaman kai ne, zai iya zuwa ya buɗe wannan sana’a wani wuri ko kuma ya ci gaba da yimma mai gidan shi aiki ana bashi wani. Wasu sukan je su buɗa wani wuri su zama su ne yanzu masu zaman kan su, suna yin wannan sana’a su na samun kuɗi suna magance matsalolinsu. Sana’a tana cikin abubuwa wanda suke da matuƙar mahimmanci kuma suna da tarihi kwarai.

Iyali ana nufin mata da miji da 'ya'yansu iyali kala-kala ne akwai iyali na gidan gado wannan ba daga mata da miji ba duk ɗiyansu ba ne ba akwai gwaggwanni akwai kawu sannan kuma akwai har kakanni idan suna raye. Iyali abu ne mai matuƙar mahimmanci saboda na ake koya wa yaro tarbiyya nan ake koya wa yaro addini sannan nan ake koya wa yaro al'ada idan kuma yaro ya je makarata ya dawo iyalinsa za su zunar da shi su tambaye shi duk abubuwan da suka faru da abubuwa da bai gane ba idan ya yi musu bayani za su fahimtar da shi komai Sannan kuma a yi mai bayani. Iyali na da matukar muhimmanci saboda Iyali shi ke haɗa kanun Yara a koya ma yara komai a koya ma yara duk wani abu da suke buƙatar su fahimta kuma su gane yaron da ya tashi cikin iyalai yakan tashi da karfi da wayau Sannan karatun shi zai gane shi ƙwarai saboda akan koya masa shi gida. Sannan kuma zai tashi yaro ne mai tarbiya kuma yasan addinin shi sannan al'ada ma ba a bar wannan yaro a baya ba.

Dibar ruwa ga injinin buga-buga ko kuma tuƙa-tuƙa. Diban ruwa yana daga cikin abubuwa da suke da matuƙar mahimmanci ga yara. Yara sun fi ɗiban ruwa, uwayensu sukan tura su da safe bayan sun tashi barci su je su ɗebo ruwa waɗanda za a yi musu wanka sannan kuma a tsaftace gida sannan kuma a yi amfani da wannan ruwa kuma a yi abinci. Diban ruwa akan yi shi ne da safe ko kuma da maraice. Kowani yaro yakan fito da abin ɗiban ruwansa da safe su taru su je su tare da abokanansu kowa ya ciko nashi abin ɗiban ruwa wanda zai kasance bokiti. Bayan an ɗiba sannan a ɗaura saman kai sannan a kawo gida. Idan aka kawo gida lokacin za a yi amfani waɗannan ruwa domin a yi abin da ayyukan gida, saboda ayyukan gida basu yiwuwa sai tare da ruwa. Tsaf­tan gida ba za ta yiwu ba sai da ruwa. Shi yasa ɗiban ruwa yake da matuƙar mahimmanci ga yaran karkara. Saboda a cikin gidansu bayan an ɗiba sannan a ɗaura saman kai sannan a kawo gida. Idan aka kawo gida lokacin za a yi amfani waɗannan ruwa domin a yi abin da ayyukan gida, saboda ayyukan gida basu yiwuwa sai tare da ruwa, tsaftan gida ba za ta yiwu ba sai da ruwa. Shi yasa ɗiban ruwa yake da matuƙar mahimmanci ga yaran karkara, saboda a cikin gidansu…

Ambaliyan ruwa. Abun da ake nufi da ambaliyan ruwa shi ne ruwa su shigo gari su cika ko ina, ya zamto cewa duk wani abu da mutane ke yi an kawo tsaikon shi saboda idan gari ya cika da ruwa abubbuwa ba za su cigaba da tafiya daidai yadda ya kamata ba har se lokacin nan sun har se lokacin da ruwan nan ya fita cikin gari. Abubbuwa biyu ne suke kawo ambaliya cikin gari, na farko akwai ruwan sama, ruwan sama idan aka daɗe ana musu ruwan waɗanda ba a saba yi ba har hanyoyin wucewan ruwa suka toshe to wannan ze kawo ze sa ruwan su taso su shigo cikin gari. To, idan haka ta faru to ambaliyan ruwa ta faru se kuma gurbi kusa da gari idan gulbi ya cika sannan ruwan suka fara shigowa cikin gari a hankali a hankali, garin ko na ze cika da ruwa waɗannan wannan ze kawo ambaliya cikin ruwa gari ya cika wani lokaci har cikin gida suke kutsawa su cika ko’ina. Abun dake magance ambaliyan ruwa shi ne magudanar yanayin ruwa mai kyau wadda ba za ta toshe ba mai girma. Kenan, suke hana ambaliyan ruwa amma kuma ya danganta da kalan ruwan sama da aka yi, in ruwa sama ya fi ƙarfin wa’yanda aka saba yi to ambliya za ta iya zuwa cikin da sauƙi ko kuma ruwan sama sun cika gulbi to gulbin ze turo ruwan sama cikin gari, ammabaliya ta faru kenan.

Abokanai suna ʃan abubuwan sha, abokanai sukan taru su haɗu domin su ƙayatar da junan su ta hanyar shan wani abu ko ci da sha. Abokanai a kan yi wannan abun ne lokacin da aka sami lokaci ko kuma lokacin da ake cikin wani murnar faruwar wani abu. idan wani abu muhimmi ya faru. Abokanai sukan iya taruwa domin su taya juna murna, to lokacin da ake zanne akwai buƙatan a ci sannan a sha. Za a sha lemo kala-kala, kowa zai sha abin da yake so, sannan kuma kowa zai ci abin da yake ci. A yi wata ‘yar ƙaramar walima ita ake kira walima a hausansh, Taruwan abokai a zauna a tattauna ana tattaunawa kuma ga abubuwan ci ga abubuwan sha, ana annashawa ana farin ciki kowa na jin daɗi Wasu sukan yinni wasu sukan yi duk sati, wasu sukan yi bayan lokaci ya danganta da irin lokacin da suke da. Idan suka samu lokaci sukan haɗu saboda kowa yana can yana aikin da yake yi sauran lokutta. To kuma an saba haɗuwa, to sai a haɗu wani wuri su tattauna a tsakanin su ga inda za su haɗo. Idan suka haɗu za su ci, su sa in akwai abu mai muhimmanci za su tattauna to a wannan wuri za su tattauna shi.

Gareji gareji wuri ne inda mutane suke zama waɗanda sun san sirri na da ciki da waje na moto ko kuma mashin ko kuma duk wani abu wanda yake da inji, to a gareji in motonka yana da matsala ko kuma masin ɗinka yana da matsala ko kuma wani inji naka yana da matsala za ka ɗauke shi zuwa gareji ka ce abin da ke matsalan injin ɗinka, za su duba sannan su gyara ko kuma injin ɗinka yaƙi yin aiki kamar yanda ya saba ba ka san matsalan ba. To, za ka ɗauki wannan injini ko mota, mashin ka ɗauke shi ka kai shi gareji in ka ɗauke shi ka kai shi gareji za su duba su yi amfani da wasu mashina da suke da su ko kuma su duba da idanu da kumai da kumai ko kuma su duba ƙaran da inji nan yake, sannan su ce ga abin da ke matsalan injin nan. Bayan sun duba za ka ba su kuɗi sannan su sayo abin da injin nan ke buƙata in wani abu yake buƙata, in kuma wani abu ya gwanbale yana buƙatan gyara za su duba injinan nan saboda aikin su ne za su fahinci cewa ga inda matsalan take, nan za su shiga injinannan su buɗe shi sannan su gyara abun da suke ganin matsalance a ƙara kunnawa idan komai ya dawo daidai za ka biya, sannan ka ɗauki injininka. Mota ko mashin suna wani aiki wanda ake ce ma a Hausa gyara samun sa’a ko kuma a kawo ba su san matsalan ba su takura wurare daban-daban har lokacin da aka dace abun nan ya gyaru.

gaida mahaifiya, gaida mahaifiya yana cikin abinda yakeda matukar mahimmanciˋ a al’adan ce da kuma addinan ce mahaifan mu sabo da irrin kokarin da sukayiˋ damu yazama dole duk inda muka gansu mu gaida su, saboda mahaifanmu sun gama mana komai saidai kuma itta irrin wannan gaisuwan na mahaifa ya dan ganta da irrin al’ada da kuma iddinin da mutu ne keyi. a wasu al’adu mutun bazai iyya gaida mahaifiyar shi ba yana tsaye, tana tsaye ko kuma yana zanne tana zaunne a’a idan har gaida mahaifiˋyar sa saboda irrin mahimmancin da take dash da kuma matsayin girmanta dole sai ya kwanta ga kasa inya kwanta a kasa zai gaida ta sannan ta shafiˋ kansa ya tashi. a wˊasu kuma al’adu mutun zai iyya gaida mahaifiˋyar sa lokacin da take tsaye sai dai dukar da kanshi a lamar cewa yana bata girma ya danganta itta gai suwa ta mahaifa ya danganta da irrin da kuma matsayin girmanta dole sai ya kwanta ga kasa inya kwanta a kasa zai gaida ta sannan ta shafiˋ kansa ya tashi. a wˊasu kuma al’adu mutun zai iyya gaida mahaifiˋyar sa lokacin da take tsaye sai dai dukar da kanshi a kamar cewa yana bata girma ya danganta itta gai suwa ta mahaifa ya danganta da irrin al’ada na mutum, al’ada ne da addini wani al’adan shi yace ya gaida mahaifan shi kwance waniˋ kuma addin shi shi din wannan din ya hana gaisuwa gaida wani lokacin da ka kwanta ko kuma lokacin da kayiˋ sunkuya dan haka itta dai gaisuwa gaida mahaifiya abune da ko wani da yakeyiˋ sai dai ya dan ganta da irrin al’adan mutum da kuma addinin da wannan mutumin yake bi

Taron ƙana nan yara. Wannan taro ne ƙana nan yara sukan yi taro kamar yadda manya suke yin taro, sai dai bambamcin shi ne abinda ake yi lokacin taron. Mahi yawanci idan yara suka taru to wasa ce za a yi, im ba wasa za a yi ba to karatu aka zo yi, wannan lokacin kuma tara su akayi, idan aka tarasu za ai musu karatu yaro karatun yaro ya danganta, amma dai karatun yaro akan cuɗanya shi tare da wasa ne, saboda ta irin haka nan kawai za a iya jawo ra’ayin yaro, ana musu waka ana musu karatu ana tafi suna rawa, abinda yara suke jin daɗin shi kenen, yaro ba zai so ka zanna dashi ba kamar yadda akema babba kana gaya mai magana, ki kuma kana koya mai karatu a tsanake, a’a yaro, yara basa son haka nan, don haka duk lokacin da aka tara yara wuri daya ana son su yi abinda ake so su yi to sai an haɗa fa da waka, wasanni da tabi, ko kuma a cakuɗa waɗan nan lokaci guda sannan asa karatun ciki, cikin sauki karatu in yana tare da waka yaro zai ɗauka, amma in ba haka nan ba yana da wahala. Taron yara, taro ne mai ban al’ajabi, yaro sai ka iya da yaro, idan baka iya da yaro ba zaka sha wahala kuma buƙata baza ta biya ba. Shi dai yaro wasa aka san shi da ita, don haka duk abinda za kai ma yaro sai kai mai shi cikin was da waƙa sannan zai iya ɗauka.

Yara a cikin aji tare da malamar su. Yara a cikin aji tare da malamar su suna farin ciki cike da nishaɗi. Wannan zai iya kasancewa sanadiyan sun ji daɗi karatu da aka yi, kuma karatun ya ƙayatar da su. haka na nufin cewa karatun da aka yi wa yara cikin shi a haɗa da waƙa, rawa, ko kuma wasanni. Haka shi ke jawo ra'ayin yara su ji suna sha'awan karatu nan kuma suna sha'awan abin da ake masu. Saboda yaro yakan sha'awan abu ne kawai idan akwai wasa cikin wannan abu, in babu wasa yaro zai nuna ko ajikinsa bai damu ba, kuma idan aka ce a sa shi tilas ba zai yi ba, yaro kenan. Don haka in dai ana so cikin sauƙi yaro yayi abin da ake so, to akwai buƙatan cewa an sa wasanin, raye raye, kiɗi, tafi da makamantansu. Sune kawai abubuwan da yara suka fi gane wa kuma duk abin da kake so yaro yayi to ka tabbata kasa ɗaya daga cikin wa'innan, hakan zai sa yaro yayi abin cikin sauƙi ba tare da an takura shi ba, kuma sannan idan ya koma gida yana zanne shi kaɗai zai rinƙa tuno abu kuma yana maimaita shi, cikin sauƙi haka karatu zai shiga ƙwaƙwalwan yaro ba tare da an sha wahala ba, kuma an tilasta shi dole sai yayi wannan abun da ake so ya yi.

Yara zaune tare da mahaifansu. A wannan hoto muna ganin yaro ɗaya zaune saman jikin mahaifiyarsa, ɗaya kuma saman kujera amma ya dafa mahaifiyarsa. Irin wannan zama akan yi shi ne da safe ko kuma da daddare ko kuma lokacin da ba a zuwa makaranta kowa yana gida baba yana gida mama tana gida, kowa yana gida. Irin wannan zamantakewan ana yin sune cikin nishaɗi ana koya wa yara abubuwa a hankali ta sannu ta kuma yadda ƙwaƙwalwan su za ta ɗauka. Akan yi irin wannan zaman ne wani lokaci, lokacin da ake duba aikin gida da aka ba yara daga makaranta. Akan zaunar da su ace su yi abun da aka koya masu a makaranta, yaro zai yi ƙoƙari yayi abun da aka koya masa, in yana da aikin gida yayi, wurin da bai gane ba kuma mahaifiyarsa za ta fahimtar da shi, sannan ta nuna ma shi abun da ake so yayi a wannan wuri. Zama irin wannan zama yana da matuƙar muhimmanci sosai, ta nan ne za a saurari yara, a san me ke damuwansu, a fahimci cewa me ke basu ganewa a makaranta. To ta haka akan iya shawo kan matsala saboda an fahimci yara kuma an saurare su, kuma an san abun da suke ciki, zama ne mai matuƙar muhimmanci kuma da nishaɗi. Ya danganta da irin abun da ake fuskanta wannan zaman.

Yara suna tonan ƙasa. A wannan hoton an nuna yara suna tonon ƙasa, dalili da yasa ake tonon ƙasa irin wannan da yara ke yi akan yi ta ne domin a buɗe hanyan wucewan ruwa. Zai iya kasancewa a gona ne, akan buɗe hanyan wucewan ruwa a gona in aka samu ambaliyan ruwa ko kuma ruwa sun yi yawa wa'inda gona ke buƙata. Akan buɗe wani wuri ko da anyi ruwan sama ruwan za su shiga da biya a hankali suna fita cikin gona, maimakon su tsaya cikin gonar wanda sanadiyar haka zai iya kawo lalacewan noman da aka yi da kuma aikin gona. Sai a buɗe ƙasa, a buɗe wuri inda ruwan in suka zo za su bi a hankali cikin sauƙi. Kuma akan yi ne a cikin gari, akan yi irin wannan a cikin gari lokacin da aka samu ruwa masu yawa ko kuma lokacin da aka samu ambaliya. Idan aka samu ambaliya a gari ramukan dake ciki sun yi kaɗan, ba za su iya gudanar da ruwa su wuce yadda ake so ba, to hakan akan samo mutane wa’inda za su gina wuri, su gina ma waɗannan ruwan hanya domin idan suka zo su fita cikin gari cikin sauƙi ba tare da sun tsaya sun ɓata hanya ba, ko kuma sun kawo ambaliya wanda ke iya sanadiyar haka ruwa su shiga har cikin gidaje, inma ba a yi sa a ba in ruwan suna da yawa su kan iya ture gina da kuma sauran abubuwan gida. Sukan iya kawo cikas a gari lokacin da aka samu ambaliyan ruwa. Shi yasa ake yin gina domin a yi wa ruwa hanyan da za su wuce cikin sauƙi.